Asirratti kan argitan kunii dubartii yookiin haadha keenya. Kun kan biddeen tolchaa jiraniidha. Biddeen kunis biddeen baay'ee dha. Mana kushiinaa keessatti nyaata garaagaraa fi bakka ittoo itti qopheessanii dha. Akkasumas isaanis illee yeroo kanatti kan isaan biddeen tolchaa jiru jechuudha. Kan mul'atu kuni biddeeni.

Asirratti kan argaa jirtani waraana biyya eeganidha. Akkasumas humna addaa Oromiyaa jedhamuun beekamu yookiis poolisii Oromiyaa jedhamuun beekamu. Akkasuma kana isa isaan leenjisanii xumuranii itti hojii irra jiranidha. Akkuma kanallee alaabaa Itoophiyaati fi alaabaa Oromiyaa wal bukkee qabanii mul'atu.

Kan asirratti argitan Kun, baaduu jedhama. Baaduun kunis immoo loowwanii elmanii gaafa elman gaafa isheen dhaltee gaafa elmanii isa booda erga elmanii booda raafamee kan inni ta'uudha. Kunis ititaadhaa erga raafamee dhadhaan keessaa bahedha jechuudha.

Wanti mul'atu kun magariisa lafaa magariisa bareedaa ji'oota waqtiilee jiran keessaa waqtii gannaati waqtii bareedaa kan nama hawwatu qilleensi isaa baay'ee. Horiiwwanis yeroo kana loonis ta'ee hoolaa, re'oota garaagaraa itti dheedanii fardeen, gaangolii wantoota kanarratti gammadanii gammachuu isanii ibsatanidha.

Asirratti kan mul'atu kuni yeroo konkolaataan geejjiba uummataa deddeebisaa jiru kana keessatti uummanni kun meeshaa isaa kan irratti fe'ataa jirudha. Uummatis egaa kunoo ol itti kennee geejjibsiisaan sun illee konkolaataan sun uummata kanaaf meeshaalee isaanii konkolaataa irratti hodhaa jira.

As irratti kan agartan kun faayadha. Faayi kunis faayamee babbareedee mana keessa jira. Faayi bareedinaa kunis gaafa ayyaanaa, cidhaa, guyyaa dhalachuu fayyadamuuf kan ooludha. Daa'imman dhalataniif, namoonni garaa garaa argamanii mana ofiitti namoonni dhuunfaas ta'e, sadarkaa hojii garaa garaatti faaya bareedinaa kana godhatanidha.

Uummanni isin argaa jirtan Kun, uummata yeroo misoomaa irra jirudha. Misooma hawaasaa keessatti immoo daagaadha. Daagaa isaan baasaa jiran Kun immoo lolaan Kun akka biyyoo haree Iddoo biraatti hin geessinee fi lolaawwan qabamanii achumatti walitti kuufamanii gabbisa lafa sanaatiif akka gabbisafidha.

Asirratti uummata baay'eetu argama. Uummata kana keessaa humnoonni waraanaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa yeroo isaan itti isaan uummata ittisaa jiranidha. Ispoortii irratti namoonni gadi fiigaa yeroon wal dorgommii garaagaraa ni jira. Akkuma kana hiriiranii fakkaata wal dorgommii kanarratti namoonni fiigaa jiran waraanni ittisa biyyaammoo daangaarra dhaabbatanii eegaa jiran.

Kanneen mul'atan kunimmoo naannoo gabaatti namoonni wanta bitachuu barbaadan bakka gabaa kanaatii wanta barbaadu namni dhaqee kan argatu firiiwwan ni mul'atu. Fireewwan kunis kanneen akka maangoo, muuzii ni jiru, kanneen akka pappaayaa, qulluubbii diimaa, timaatimii, kaarotii wantoota garaagaraatu jira. Hawaasni dhaqee kan inni achii argatuudha.

Kan agartan kun muka baala lalisaa ofirraa qabudha. Baalli isaa kunis lalisee yeroo ji'a gannaa fakkaata, laftis garuu jalaa gara gogiinsaatti deemaa jira, birraatti deemaa jira. Akkasumas illee loowwan naannoo sana dheedaa kan jiraniif fi gaaddisaaf illee loowwan yoo quufan ille gaaddisa isaa sana jala ciisanii kan aara galfatanidha.

Namoonni asirratti mul'atan kunis hordoftoota amantaa tawaayidooti. isaanis kabaroo isaanii baattatanii dibbee isaanii kana fudhatanii yeroo isaan faarfannaa faarsaa uumaa isaanii galateeffataa deemanidha . Akkasumasillee uffata bareedaa aadaa fi amantaa isaanii kan mul'isu, calaqqee isaanii kan ta'e kana uffatanii deemu.

Namootni lamaan asirratti argitan kun immoo pirezidaantii Ameerikaa yeroo ammaa Donaald Tiraampii fi akkasuma morkattuu isaanii kan taate Kamaalaa Haariis yeroo isaan waliin jiraniidha. Akkuma kana illee Joo Baayden immoo kan achi garagalee jiru isadha jechuudha. Morkattoota paartiilee Dimokiraatikii fi Rippaabilikii ta'anii waliin dorgomaa turan Ameerikaa keessatti.

Asirratti kan argitan Kun namoota jajjaboo Itoophiyaa keessatti akkasuma illee namoota Oromoo jajjaboo kan argitan paartiilee siyaasaati. Paartiileen siyaasaa Kun paartii biyya keessa paartii siyaasaa KFO akkasumas nama beekamaa Jawaar Mohaammad, Piroofeesar Mararaa guddinaa fa'aa bakka isaan itti argamanidha.

Asirratti kan argitan dubartoota uffata aadaan faayamani. Uffanni aadaa kunis ammoo aadaa uffannaa Oromiyaa keessaa kan Karrayyuuti jechuudha. Bifa aadaa bareedaa ta'e kanaan kan faayamanii, walta'anii yeroo isaan tokkummaadhaan dibaabee qabatanii argamanidha. Dibaabee kana jalattis ammoo abaaboowwan gara garaa guyyaa ayyaanaatiif kabaja aadaa saba tokkoo yeroo cidhaa irratti kallattii gara garaatin uffata aadaa uffachuudhan kan isaan argamanidha.

Alaabaa isin asirratti agartan kun alaabaa uummattoota naannoo tigraayidha. Alaabaalee naannolee Itoophiyaa keessaa isa tokko kan ta'ee fi uummata tigraayiif ibsituu eenyummaa kan ta'e akkasumas alaabaan eenyummaa sabichaa sabni tigraay maal akka fakkaatu eenyummaan isaa duudhaan isaa maal akka fakkaatu alaabaan isaa kan ibsudha.

Dargaggoonni asirratti mul'atan kun, kallattii lamaanidha. isaaniis shubbisarra kan jiranidha. shubbisaga yeroosan yookiin ragadarra kan jiranidha jechudha. Walitti dhufanii gidduudhan namoota shan isaani. Inni tokko kallattii tokkorra yoo ta'u, inni gar-lamammoo nama lamaan gar-tokko tokkoon yeroosaan sirba, sirbaa jiranidha.

Asirratti kan argaman kun konkolaataawwani. Konkolaataawwan bifa gara garaatiin iddoo bakkee naannoo isaanii kan marsanii jiran gaarreewwan ni jiru. Baadiyyaa keessa fakkaata iddochi baay'ee kan namatti toludha. Konkolaataawwan kun iddoo gara garaa irraa kan dhufan wantoota gara garaa fe'uudhaan. konkolaataan fe'umsaa nama otoo hin ta'iin kan geejjiba gara garaa irratti hirmaatanidha. baay'ee kan namatti toludha.

Asirratti kan arginu konkolaataadha. Konkolaataan kunis imalarra kan jiruudha. Shufeerri harka gadi baasee karaa barrii jiru sanatti harkasaa godhatee jura. Daandii piistaa yookaan cirracha ta'e irradha kanninni deemaa jiru konkolaachisaan kun.

As irratti kan agartaan akkuma kana Buunaadha. Buunii kun ijaa isa godhatee Buunii kun immoo yeroo itti bu'aamudhaaf gaheedha. Baay'ee kan namatti toluudha. Buunii kun illee jalii isa biyyoon isaa diima kan namatti toluu hojiin isaa illee hojii gaariidhan hojeetame jiruudha. Buunaa isaa dinagdee biyyaa keenyaaf bu'aa gidhaa qabudha jechuudha.

Asirratti kan mul'atu kunimmoo mukoota gaggabaabaa qoraaniif oolanidha hawaasni qoraaniif dhimma itti bahanidha. Suuraa kanarratti kan argamu unkuroo jedhama. Unkuroo jechuun immoo namni mootiis ta'ee gootni kan yeroo itti farsoo naquudhaaf dhimma itti bahaniidha.

Asirratti kan mul'atu kun Muuzii jedhama. Muuziin kuns immoo tajaajila gara garaaf ni oola. Fayyidaa guddaa kan qabuufi namnis immoo gurguree madda galii vodhatee kan itti fayyadamudha. Hawaasa biratti baay'ee kan beekamuu fi oomishni isaas baadiyyaatti kan oomishamudha.

Bakki mul'atu Kun bakka awwaalchaati . Bakki awwalchaa Kunis immoo ijaarsa namoota du'an irratti kan ijaarrame jirudha. Ijaarsa kana irratti immoo yaadannoodhaaf maqaan isaani irratti barreeffamee kan jirudha.

Asirraa kan argitan kun egaa aannanidha. Aannan kun kan inni argamu loowwan keessaati. Yeroo loowwan dhaltu ilmoolee ishee hoosisaa ofiis kan namni dhimma itti bahu kanneen akka dhadhaa, fi urgoo kan namni dhimma itti bahidha. Baay'ee namatti tola.

Wanti asirratti mul'atu kun baadiyyaa keessatti kan argamu mukeen gara garaati. Mukkeen sana keessaa muuziidhaafi naannoo wantootni akkas akkasii kun kan mul'atu. Namoonni dhimmoota gara gara garaaf kan itti fayyadamanidha. Baalli isaas qilleensaafis ta'e gaaddisa gaariif kan fayyadudha.

Asirraa kan argaa jirtan kun boqqoolloodha. Boqqoolloon kun dhaabatee bilchaachuurra gahee jira. Baay'ee kan namatti toludha. Egaa baay'ee wal qixxaatee haala oomisha gaarii ta'een kan oomishamedha. Boqoolloon kunis bifa ammayyaawaa ta'een isa duriirraa adda ta'ee hawaasa keenyaan xaa'oodhaan kan oomishamedha jechuudha.

Kan asirratti mul'atu kun mana amantaa kan warra musliimaa ti. Kan isaan hojjechaa jiranis hordoftoonni amantaa musliimaa kan isaan wal gahanii mul'atanidha. Yeroon kunis yeroo soomanaa keessadha jechuudha.

Asirraa kan mul'atu kun boqqoolloodha. Boqqoolloon kun egaa reefu kan guddachaa jirudhaa fi akkasumallee waqtii gannaatti akkasuma fuulleesaa kana kan jirummoo bosonadha. Baadiyyaa keessatti kan mul'atuu fi kan namatti toluu fi nyaataafis iddoo guddaa kan qabuu fi hawaasni kan itti fayyadamudha.

As irratti kan agartaan ammoo Allatin bakka Magarisaa ta'eefi iddoo namatti tolu, yeroon ji'aa isaa Biraa fakkata. Maali? Biqilaawwaan yeroo isaan itti firii isaani agarsisani jiranidha. Kan namatti toluudha. Allattin kun achii keessa tessee yeroo isheen qilleensaa gaariifi haala hawwasichaa simacha jirtuudha.

Suuraan Kun suuraa burcuqqooti. Kan namoonni bishaan ittiin dhugaatii fi harka ittiin dhiqachuuf kan itti fayyadamnii dha.

Iddoo kanatti kan argitan egaa bakka bashannanaa yookaan hotel bakka namoonni boqonnaa fi aara galfatanii yeroo nyaatanii dhuganitti ueroo isaanii hiriyyootas ta'u maatii iddootti namni wal argee iddootti boqotudha bakki kuni hoteela. Yookaan immoo bakka babbareedaa bunni jiru, teessumni babbareedaa akkasumas immoo mucaan shamaraa tokko ueroo ishee bumaa fi shiinoota kana bira teessu ni mul'ata. Iddoo bareedaadha.

Lan asirratti argamu kun namoonni maatii tokko dhuganii yeroo haasofsiisaa jiranidha. Maatiin kunis waliin ta'anii shamarranitti baay'atu, shamarran duwwaadhayyuuti. Maatiin kun mana caccabaadhaafi haala rakkisaa keessa kan jiran fakkaatu isaanis.

Asirraa kan mul'atu kun, namoota konkolaataa balfa magaalaa keessaa kallattii garaagaraatiin balfoolee jiran akkasumas hojjetattoota fi namoonni dhimma kana irra hojjetan yeroo isaan walitti qabamanidha jechuudha.

Asirratti kan arginu kun gaazexaadha. Gaazexaan kun nama beekamaa fi nama oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaati. Isaanis egaa wantoota garaagaraa gaazexaan baasee waayee isaaniin wal qabatu isaanis gahee isaan taphatan waliin walqabsiisee kan asirra jirudha jechuudha.

Bakki kun bakka mul'atu bakka nyaata itti qopheeffatanidha. Nyaata kanarratti egaa biddeenis ta'ee ittoo bakka itti qopheeffatanidha. Mamni bakka itti yaata isaa qopheefftu haala salphaa fi ammayaawaa ta'een kan namni hundumtuu dhimma isaa itti bahachaa jirudha jechudha.

Mucaan as irratti argamtu Kun shamarree Oromoo uffata aadaan faayyamtee jirtuu dha. Faayyaa bareedinaa Oromoo Walloo biratti kan beekamuu dha. Isheenis isa uffattee miidhagdee kan jirtuu dha.

Wanti asirratti mul'atu kun teessumadha. Teessuma namni mana isaa keessatti hojjachiifatee irra taa'udha. Teessumni kun egaa namni sadarkaa biyya keenyaatti kan ammayyaa waan taaneef hawaasuma biratti ofiisaaniitii mukkeen naannoosaa jirurraa hojjatatee ofiisaatiif teessuma irra taa'u kan hojjatatudha.

Kan asirratti argitan Kun, ambaa'oo jedhamuun beekama. Ambaa'oon Kun daraaraa ofirraa qaba baayyee kan namatti toludha, ambaa'oon Kun baayyee bareeda. Afaan oromoo isaa Ambaa'oo jedhama waan ta'eef baayyee Kan namatti toluu fi bareedudha. Daraaraawwan waantota akka buqqee fa'aa irraa argamu , waantota akka buqqee waantonni garaagaraa as keessaa bahu.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu hordoftoota Kiristaanaa Orthodox Taawwayidoo yammuu ta'an; yeroo isaan mana kiristaanaa deemuun Waaqayyoon galateeffachaa jiranii dha. Kunis namoonni hedduun walitti qabamanii kan jiranii fi baayyee kan miidhaganii dha.

Asirratti kan agartan kun konkolaataadha. Konkolaataan kunis kan namoonni dhuunfaa ta'ee dhaabbileen garaagaraa mootummaas ta'ee mit-mootumaas qabanidha. Konkolaataan kun egaa geejjiba namoota dhuunfaas ta'ee namoota garaagaraa yeroo wal tajjiiwwan garaagaraa namoonni qaban qabatanii deeman akkasumas jabina guddaa kan qabudha konkolaataan kun.

Namni isin asirraa argitan kun oromoo karrayyuudha. Karrayyuun kun aadaa fi duudhaa isaa eeggatee kan ammaa gahedha. Bifa mataa yookaan rifeensa ittiin qopheeffatee jirus egaa bifa aadaa oromoo karrayyuutiini. Akkasumas immoo faayaa bareedinaa uffataa aadaa karrayyuutiin bareedee kan jirudha.

Asirraa kan mul'atu kobbeewwani. Kobbeewwan kun egaa wantoota yeroo barattoonni dabtara isaanii fudhatanii mana barumsaa deeman kan isaan irratti barreessan osoo hin taane kan gabatee gurraacharratti barsiisonni isaanii ittiin barreessaniifidha. Gabatee gurraacharratti kan ittiin barraa'udha. Wantoota akka qalamii kun mana barumsaatti fayyadamna. Mana barumsaatti sadarkaa olaanoorratti yeroo baay'ee itti fayyadamama jechuudha.

Kan argaa jirtan kuni biyya keenya keessatti biyya yookiin magaalaa ofiin of bulchitu lama qabna. Isaanis Dirre Dawaafi Finfinneedha. Dirre Dawaan egaa alaabaa mataa ishee danda'e qabdi. Kunis egaa alaabaa bulchiinsa magaalaa Dirre Dawaa kan argamudha. Dirre Dawaanis egaa naanno ummattoota Harargee keessatti kan argamtu.

Kunimmoo namni tokko dadhabbiisaa gaafa dhumaa kan inni argatu yookiin immoo guyyaa eebbaa kan inni mataarra kaa'atu kofiyyaa jedhamuudhaan kan beekamudha egaa kun guyyaa eebbaa barattootas ta'ee sadarkaa garaagaraatti namoonni guyyaa eebbasaanii mataasaaniirra kaa'atanii akkasumas bareedanii galata kan isaan itti galchan uumaa isaaniitiif guyyaa eebbaa kofiyyaa isaanii mataarra kaawwatanii kofiyyaa jedhamuun beekama.

Asirraa kan mul'atu kun konkolaataa deddeebisa uummataati. Naannoo boolee jedhamudha. Gamoon achitti mul'atu kun gamoo 'skylight hotel' jedhamudha. Naannoo booleetti hawaasa magaaluma kana keessa deddeebisa uummataatiif kan hojjatudha. Baay'ee yeroo hundumaa hawaasa gatii gadi bu'aadhaan hojjata.

Asirratti kan mul'attu kun immoo wucii handaaqqoo jedhamti. Wuciin handaaqqoo kuni handaaqqooni gaafa hanqaaqtu, hanqaaquu sana keessaa wucii handaaqqoo kan baatudha. Egaa wuciin kunisii xinnoodha. Akkuma kanallee kan bareedduu fi hawwattuudha. Kunuunsa gaarii argattee daftee kan guddatte akkasumas illee rifeensa wucii baastedha.

Hawwaasaa kana keessatti kan mul'atu humnoota waraanaati. Akkuma kana illee uummatni baay'inaan kan argamu, walitti qabamanii iddoo tokkotti kan mul'atudha. Akkasumas immoo mukkeen caccabaa kana keessatti kan mul'atu akkasumas hawwaasaa fi humnooti biyya eegsisan akkasumas illee Raayyaa Ittisa Biyyaa jedhamanii kan beekaman wajjin kan mul'atudha jechuudha.

Asirraa kan argitan kun qonna qotamee yookaan waqtii gannaa keessa jechuudha xaafii qotamee haala bareedaadhaan hojiinsaa hojjatamee oomishni qonnaan bulaan hojiisaarratti bobba'ee haala gaariin akkuma kanallee qilleensisaa qilleensa arfaasaati.

Kun kan mul'atu seensaa mooraa irrattidha. Seensaa mooraa irratti wantti mul'atuu kuni mana baruumsa modelii. Modeelii jechuun waantotaa fakkenyaa ta'aan addomsollee kallatti gara garaattin mana kana keessatti baratamu. Univesitti Salalee wajiin ta'uun kanbhojeetamuu jechuudha.

Asirratti kan mul'attu kun simbira. Simbirroon kun egaa oromiyaa keessatti addunyaa keessatti biyyoota garaagaraa keessatti kan beekamu simbirroon kun bareedduu fi akkasumas illee mukarra qubattee kan jirtu yeroo kanatti muka kanarra teessee kallattiidhaan fuuldura ishee kan ilaalaa jirtu bakka kanatti daraaronni garaagaraallee ni mul'atu.

Kan mul'atu kun qodaa qabeedha. Qabee kana keessatti egaa faayaa bareedinaatiin kan dhahamee jiru yoo ta'u, kunis egaa qabee kana keessatti wantoota garaagaraatu kaa'ama. Qabee kana namoota baay'eetu mana isaa keessatti bareedinaatti ol kaa'u. Qabeen kunis immoo wantoota garaagaraa kan akka qorii kan of keessatti qabatudha.

Asirraa kan mul'atu kun qaaraadha. Qaaraan kun egaa daakamee barbaree ni ta'a namoonni akkasuma nyaataafis illee ija namaatiifis illee barbachisaa kan ta'edha akka ogeessonni fayyaa jedhanitti. Namni qaaraa kana gaafa nyaatu ija namaatiifis ille bu'aa qaba.

Dubartiin asirratti mul'attu kun gaazixeessituudha. Akkuma kanas hojii isheen hojjettu hojii gaazixeessummaati. Isheenis yeroo isheen itti nama af-gaaffii gochuudhaaf qophiirra jirtu akkasumas illee bakka waraabbiin miidiyaa jirutti afgaaffii gochaa jirtudha. Rifeensa ishee qopheeffattee jirti.

Asirraa kan mul'attu kuni simbirroo bareedduudha. Simbirroon kuni egaa muka kanarra qubattee jirti. Kallattiimaan gara itti imaltu ilaallachaa jirti. Akkuma kana dudduubi isee illee magariisaan kan namatti tole, mukichas irra immoo qeensa iseetiin qabattee achii gadi ilaalaa jirti.

Asirratti kan mul'atan kun barattootadha. Barattooti naanno sadarkaa tokkoffaarra jirani, barattooti oolmaa daa'imanii kan fakkaatan kun taa'anii daree barsiisaa isaanii dhaggeeffataa kan jiraniifi kobbeedhaafi daftara isaanii qabatanii barsiisaan isaanisi dudduuba dhaabbatee, maal akka isaan baratan, maalirra akka isaa jiran gaafachaa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fageettoo konkolaataati. Fageettoon kunis konkolaataa fageenya irra dhaabachuun to'achuuf gargaara. yeroo ammaa bifa ammaayyaa ta'een dhiyaatee kan argamudha.

Namoonni as irratti argaman Kun hordoftoo amantaa Tawaayidooti. Isaannis yeroo isaan kiraara isaanii baachuun gara mana amantiitti deemaa jiran kan mul'isuu dha. Innis kan yeroo ayyaana isaaniiti.

Bakka kanatti kan argamu immoo bakka aartii akkaataa itti namootni ogummaa harkaa qaban hojii kana itti hojjetan innis illee kunoo fakkeenyaaf alaabaa Oromiyaa fi alaabaa abbaa gadaatiin bareedee kan hojjetamedha. Irra keessi kan akka gundoodhaan hojjetamee jiru. Namoonni dandeettii aartii waa kaasuu qaban bakka kanatti ogummaa isaanii kan kaasanii agarsiisanidha.

Asirratti kan mul'atu kun suuraa bunaati. Biqilaan bunaa kun namni akkuma qote bulaan lafa qotee osoo arfaasaan hin dhufiin duraan dursee biqilaa kana facaasa. Kunis akka bokkaan roobeen biqilee naannoo ji'oota eebilaa booddee naannoo ji'a caamsaa keessa yeroo bokkaan sirnaan roobee jedhu namni biqilaa kana facaasa jechuudha.

Asirratti kan mul'atu kun immoo waantota magariisa. Magariisa kana immoo kallattii garaagaraatiin akka bifa urjiitiin kan jirudha. Kun Itoophiyaa jedhee kan mul'isudha waanti Kun Itoophiyaan magariisa akka isheen taatee fi biyya lalistuu akka isheen taate kan nutti mul'isudha. Ilaalchi fi hawaasni akkasumas biyyi keenya kan isheen qabdu maal fakkaata jedhu ibsudha.

Kan isin asirratti argitan kun foon diimaadha. Foon diimaan kuni coomas ni qaba. Foon diimaa bareeda ni qaba. Asirrattii waan akka ashaboo jiraa, qaaraa jiraa, wantoota babbareeda namatti tolani jiru. Asirraa muratanii nyaatukaa. Kanakaa namoonni foon diimaa kana ashaboof dhadhaan waliin makee qoqqocaa.

Jarreen asirratti mul'atan kunimmoo yeroo baay'ee yeroo mootummaanis ta'ee qaamni mootummaa biyya keessattis ta'ee bakkeetti kallattii garaagaraatiin simannaa taasifamuufiin haala ho'aadhaan meeshaawwan garaagaraa qabatanii kan isaan ittiin simatan kan mul'atudha.

Namichi asirraa mul'atu kun horsiisaa dammaa akkuma kanallee oomisha ammayyaawaan yeroo inni hojjachaa jirudha. Naannoo keessatti kanniisaawwan garaagaraa fi bifa ammaayyaatti galchuudhaan innis bifa salphaa fi mala salphaadhaan naannoo jiraatanitti kan hojjatamudha.

Asirratti kan mul'attu kun magaala bareedduu haala bareedaa ta'een aadaa fi eenyummaa hawaasa ishee mul'isuun kan isheen rifeensashee dhahattee jirtu uffannaan ishees illee aadaa hawaasichaatii fi magariisa kan namatti toludha. Itoophiyaa keessatti aadaawwan garaagaraa waan jiruuf aadaa biyyashee eenyummaashee kan mul'isudha.

Bakkee kanatti egaa iddoo hawwata turistootaati. Bakki kun egaa gaarren akka uumamumaan iddoo bareedaadhaa fi yeroo baay'ee miidhagaa kan ta'ee samii waaqaa kan qabuudhaa fi iddoo hurrii bareedaadha. Bakka kan turistoonni daawwannaadhaaf bakka itti haala gaariidhaan kan beekamu dhagaarraa kan ijaaraman dhagaan kunis qara kan fakkaatuu fi baay'ee kan namatti tolanidha.

Kan asitti mul'atu kun konkolaataa dhukkubsattoota yookiin namoota dahan harmootii fa'aa kan fudhatee olii gadi joorudha. Kunis konkolaataan kun ambulaansii jedhamuudhaan kan beekamudha. Ambulaansiin kun egaa dhukkubsattoota dafee mana yaalaatiin qaqqabaa jedhamuudhaan kan beekamuu akkasumas illee dubartoota dahan baachuun kan beekamudha.

Asirratti kan argamtu kun suuraa Maaramiidha. Hordoftoonni amantaa tawaahidoo biratti kan beekamudha. Akkasumas illee haadha gooftaa Yesuus Kiristoos ti. Kanaafiyyuummoo isheenis ilma ishee gooftaa yesus Kiristoosiin baattee teessi.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu mana faayyaa faayyamee bareedee, teessumni fi abaaboonis kan jiraanii fi mana jureenyaa kan namatti toluu dha.

Kan isin asirratti argitan kuni cornaaqqee jedhama. Cornaaqqeen kunii kan inni irraa hojjatamu duqeetii yookinis ammoo gosa nyaataa kan qamadiifi wanneen isa fakkaatan irraa hojjatama. Nyaatoti kanakaa yeroo baayyee cornaaqqeen kuni zayitiidhaafi bifa qamadii irraa kan bifa ammayyaawwaa ta'ee, warshaa galee baheen kan hojjatamudha.

Asirratti kan mul'atu kunimmoo dibatadha. Dibati kun dibata rifeensaa kan mataa namaati. Mataan akka hin caccabneef rifeensi namaa iddootti akka eegamu akkasumallee bareedina fuula keenyaaf fuulli keenya nyaataa fuulaa yookiin fuulasaa akkasuma dibatee akka iddootti eegamu akka aduun hin dhoofne wantoota garaagaraatiif akka hin saaxilamne kan eegudha.

Asirratti kan mul'atu kuni suuraa muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an Dookter Abiyi Ahmedidha. Egaa Dookter Abiyi Ahmed gaggeessaa yookiin bulchaa biyya Itoophiyaati. Gaggeessaa gaariidhaaf jaallatamaadha jedhamee yaadama akkasuma kanasillee.

Asirratti kan mul'atu kunii faaya bareedinaati. Faayi bareedinaa kun wantoota garaagaraatiif oola, faayi bareedinaa mana keenyas ta'e; akkuma kanallee yeroo cidhaa, yeroo gammachuu garaa garaa, yeroo mucooliin dhalatanis ta'e; yeroo namoonni gammachuu isaanii itti ibsatanidha.

Kun immoo hawaasni, harmootii fi ijoollee xixiqqoodha. Fakkiin ijoollee shamarranii kan mul'atanidha. Isaanis daandii bukkeetti kanneen akka buddeenii fi wantoota akka boqqoolloo wantoota garaagaraa kan daandii bukkee taa'anii uummataafis tajaajilanidha jechuudha.

Kan mul'atu kun, naannoo galaanaati. Galaana kana bukkees bosonaawwan garaagaraa jiruu, gaarreen ni jiruu, galaana kana irra namni dooniidhaan imalaa jiraa, namoonni doonii sana irra jiruu, akkasumas namoonni daaktuuwwan warra doonii sana irra hojjetanii kan uummataa kan isaan imalchiisaa jiraniidha jechuudha.

Asirratti kan mul'atu kun konkolaataadha. Konkolaataan kunis faayamee jira. Konkolaataan kun konkolaataa cidhaati. Namoonni yeroo cidha isaanii konkolaataa kanatti fayyadamuun cidha isaanii faayanii bareedee faaya bareedinaa adda addaa abaaboowwan garaagaraatiin wantoota garaagaraatiin faayanii bareechanii kan isaan cidha isaanii ittiin gaggeessanidha.

Kan asirratti mul'atu kun, konkolaataadha. konkolaataa kana namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen garaagaraa qabaachuudhaani yeroo isaan itti tajaajila dhuufaafis ta'ee maatiidhaan kan itti fayyamanidha. Namoonni garaagaraa bitachuudhaan kan itti fayyadamanidha. Kun konkolaataa jedhamee beekama biyya keenyatti.

Asirratti kan argitan kun dibatadha. Dibanni kun hidhiin namaa akka hin goggogneefi akkasumasillee yeroo qorraa kan dibatamudha. Baayyee beekkamaadha. Akkasumas hidhiin namaa yeroo goggogu aduudhaan dhahame, akka hidhiin namaa goggoge hin ciccinneefillee kan fayidaa qabudha. Kan baayyee fayyada. Qorraafisillee akkasuma baayyee fayyada.

Kuni kan mul'atu waantoota gara garaatti. Wantoota gara garaa kana keessa Konkolatadhaafi Namoota. Namootni Konkollataa kana irra jiruu immoo warranaadha. Uffata waranaa uffatee kan jiru, akkasumaas ilee meshalee warana biyyaa dangaa ittin egamuu akkasumaas biyyaa keessatti namootni illee motummaan biyya tokko ittin eegamuu kan mul'atudha. Kuni warannaafi mi'oota waranaa batee kan jruu akksumaas illee makinaa waranaatti kun.

Namni asirratti mul'atu kun Doonaald Tiraamp dha. Guyyaa gaafa duula filannoo duula na filadhaa biyyoota Ameerikaa keessatti gaggeessaa turanitti kutaama magaalaa Ameerikaa keessatti dhukaasni irratti ta'ee fuula isaanii gara gurraa urra dhukaasaan kan rukutamanidha. Guyyaa sanadha kan isaan harka isaanii ol kaasanii alaabaa biyyichaa ol kaasan.

Asirraa kan mul'atu kun uffata diimaadha. Bakka kanattis egaa gabaa gurgurtaaf akka tolutti mi'oota garaatti kaa'anii akka namarraa deemuu danda'utti bifa shamarri wayii uffattee jirtu fakkeessuudhan kan faayamee bareedee jirudha maamiltootatti gurguruuf.

Asirraa kan mul'atu kun konkolaataa dhaa. Konkolaataan kun Siinootiraakii jedhamuu dhaan beekama. Yookiin Abbaa Gommaa Kudhanii jedhamuudhaan kan beekamuu dhaa. Konkolaataan kun egaa ba'aawwan gurguddaa baatee geejjiba hawaasaatiif illee fakeenyaaf geejjiba hawaasa osoo hin taane mi'awwan garaagaraa aanolee hanga godinaalee, kan magaalota garaagaraa wal quunnamsiisu jechuu dha.

Asii kan agartan kun hordoftoota amantaa tawaahidooti. Isaanis yeroo isaanii gara waaqeffannaa isaaniitti uffata adiin faayamanii deemaa jiranidha. Yeroo baay'ee aadaa uffannaa mana amantaa tawaahidoo keessatti kan beekamanidha. Isaanis gara mana amantaa isaaniitti deemaa jiru.

Asirratti kan agartan kun mana keessatti naannoo gamoowwaniirratti akkaataa namni ittiin gulantaalee mana keessaarratti olbahu keessaan kan ijaaramee jirudha. Gulantaan kunis gamoo sadarkaa isa tokkodha sadarkaa tokkoffaatti kan adeemsisu kallattii namni itti aadeemuun kan hojjatamedha.

Asirratti kan argaa jirtan daandii bareedaa baay'ee kan haala isaa eeggateen kan hojjatamedha. Ijaarsa bareedaadhaan kan hojjatame konkolaataanis egaa daandii kanarra kan imalaa jirtudha. Akkuma kanallee bakkichi bosona keessa kan ta'ee fi daandichis hawwataaf kan namatti toludha.

Asirratti kan argatan kun gaggeessitoota siyaasaati. Gaggeessitoonni siyaasaa kunis kanneen akka obboo Baqqalaa Garbaa fa'ii akkasumas piroofeesar Miratuu Shaanqoo fa'ii isaanis egaa miidiyaaleen garaagaraa kanneen akka 'oromia media network' , OBN, kan jedhaman kun sagaleewwan uummataa ta'anii kan jiran kun egaa namoota kanaaf af-gaaffii godhaniidha.

Kun kan argaa jirtan bakka gurgurtaa gabaati. Bakka gurgurtaa gabaa kana suuqii kana keessatti wantoota garaagaraatu jira. Namoonni tajaajilamtoonni bakka wanta barbaadan itti argatan ni jira manicha keessa. Namoonni hundinuu dhufanii waan baay'ee kan argatan suuqii kana keessaadha jechuudha.

Bakki kunimmoo kan inni argamu, gabaa keessadha. Gabaan kunis hoolonni yeroo isaan itti bakka gurgurtaa hoolotaa yookiin beelladoota, loowwan baayyeetu mul'ata. Gateettii Hoolataa kanarrattis qalama gargaraatu dibamee jira. Hoolota kana irratti kan dibamee jirummoo, hoolonni akkasii ni gurguramu jechuudha hiikni isaa, gaafa qalamiin itti diddibamu hoolaan kun ni gurguramti jechuudha.

Asirratti kan argitan kun abaaboodha. Abaaboon kunis immoo ambaawoo jedhama. Ambaawoon kun hiddasaa yaafatee bareedee kan mul'atudha yeroo baay'ee kan beekamu. Ambaawoon kunis immoo horiiwwanis ni nyaatu jechuudha. Horiin nyaattee kan ishee akka margaatti itti fayyadamtudha. Ambaawoon kun bifa daraaraa bareedaa kan yeroo maraa calaqqisudha.

Kunimmoo konkolaataa kan yeroo midhaan oomishamee dhumuu ka'u fakkeenyaaf kanneen akka qamadii fa'a wantoota akka garbuu fa'a wantoota akkas akkasii sa'aatii oomishni hawaasni qotee bulaan galfatu sanatti kan ofii isaatii midhaan haamee qulleessudha jechuudha konkolaataan kun.

Kan isin argaa jirtan Kun biqilaa qaaraadha. Qaaraan Kunis guddatee akkasumas itti shoggoramee bareedee kan jirudha. Nyaataaf kan oolu qaaraan Kun diiminaafis ta'e nyaata garagaraaf kan ooludha.

Asirratti kan agartan kunii namoota sadiidhaa. Namoota sadan kunisii yeroo isaan itti taa'anii nyaata nyaachaa jiranidhaa. Nyaati kunisii nyaata bareedaa akkasumasillee bishaanilee kan of bukkee qabanidha. Egaa akkuma beekamu namnii nyaata malee jiraachuu hin danda'uu. Kanumallee qabatee nyaata isaaniis qodaa isaan keessatti nyaachaa jiran gundoo jedhama.

Kan asirratti mul'atu kun gabaadha. Gabaan bituuf gurguruudhhaf wantionni hara garaa asitti dinnichi fa'a ni mul'ata, timaatimii, qullubbii adii fi wantoota gara garaatu ni mul'ata. Gabaa kana namoonni asitti bituu fi gurguruudhaani kan isaan gabaa keessa oolan. Gabaa kana keessatti immoo namoonni gara garaa walitti dhufanii walirraa botanic gurguranii oomisha usaanii ittiin gaggeeffatanii jiruuf jireenya isaanii ittiin adeemsifatanidha jechuudha.

Asirratti kan argaman kun shubbistoota isaanisii shubbistootni kunisi uffata aadaa oromooti . Uffata aadaa oromootiin, warri dhiirotaa uffata aadaa oromoo wallaggaa kan uffatanii jiran yoo ta'u, uffanni kan warra shamarranii sunisimmoo kan uffannaa aadaa oromoo wallaggaati akkuma kana iluu abbaa boor illee keessa ni jira. Uffata kanan faayamanii jiru

Namni asirratti mul'atu kunnnama egaa rifeensa isaa akkaataa bareedaa ta'een bifa kifkifaa ta'een kan inni hojjetatee jiru. Kifkifni kunis kifkifa manaati. Baay'ee kan bareeduudhaa. Egaa namni kun dheeraadha, rifeensi isaas baay'ee kan namatti toludha. Kunis aadaa Karrayyuu buratti baa'inaan beekama.

Asirratti kan argitan kunimmoo loogoo ministeera fayyaa Itoophiyaati. Ministeerri fayyaa kun yeroo inni itti miidiyaaleef odeeffannoo kennee lubbuuwwan hamma ammaatti tajaajilan fayyaa kalee argatan jechuudhaan kan inni ibsee jiru. Lubbuu 1702 jedhee gabaaseera. Egaa faanjiin mul'atu kun kan warra ministeera fayyaa Itoophiyaati.

Asirratti kan mul'atu kun, urgootuudha. Urgooftuun Kun baayyee gaarii fi bareedaa kan ta'e , baayyee filatamaadha Urgooftuun Kun. Gosti urgooftuu kanaa baayyee fudhatamaa kan qabudha, baayyee kan namatti toludha. Urgooftuun Kunis gatii bareedaadhumaan hawaasni keenya yeroo hundumaa bitatee kan itti fayyadamudha.

Wanti asirratti mul'atu kun ammoo alkoolii qodaa dhugaatii keessaa mul'atudha. Namoonni alkoolii kana kan suusii gara garaas qabanis ta'e, namoonni dhugaatiiwwan dhugan dhuganidha. Alkooliin kun bifa diimaadhaan kan mul'atudha. Qodaa sibiilaa keessatti kan mul'atu tokko gosa lamaanidha. Namni qodaa isa kana keessaa fudhatee qodaa sibiilaa kanatti naquudhaan kan dhugudhaa jechuudha.

Bakki mul'atu kun, naannoo galaanaati. Naannoo galaanaatti bakka kana namoonni bakka bashannanaatiif , galaana bukkee teessoon ni jira namoonni dhufanii hiriyoota isaanii waliin, maatii isaanii waliin yeroo cidhaa irratti illee namoonni bakka garaagaraa dhufanii itti bashannanii fi itti baayyee namatti toluu namoonni daawwannadhaaf illee akkuma kanaa kan dhufanidha.

Asirratti kan argamu saanqaa jedhama. Saanqaan kunis waantota garaagaraa irraa kan qophaa'u kanneen akka waddeesaaa, gaatiraa kanneen kana fakkaatan irraa kan qophaa'u, innis tajaajila sireewwanii fi bakka teessoo illee waantota garaagaraaf illee dhimma kan itti bahamudha.

Asirratti kan argamu kun jabanaa suphee irraa kan mul'atu akkasumas illee shiniiwwan ni mul'atu. Shiniiwwan kun egaa buna dhuguudhaaf, qophii bakka bashannanaati. Akkasumasana bunaati. Baay'ee kan namatti toludha.

Shamarree bareedduu isin asirratti argitan kunii uffata aadaa ummata Oromoo Wallaggaatiin faayamtee kan bareedduun argamtu kunigaa akkasi dha. Uffati kunii uffata aadaa ummata Oromoo kan shamarranii aadaa Wallaggaatiin faayamtee jirti.

Kun kan mul'atu, waanti suphee irraa kan hojjetamudha. Suphee irraa jabanaa bunaa namni buna dhugaatiifis ta'ee waantota garaagaraatiif kan itti fayyadamu qodaa ixaana itti aarsan kan irraa hojjetamu kan beekamu suphee irraa hojjetama. Supheen kunis baadiyyaa keessatti kan argamu achi keessaa fuudhuudhaan namoonni ogummaa qaban hojjetanii gara hawaasaatti baasu jechuudha.

Namoonni isin asirratti argitan kun namoota sadii ta'anii dibaabee isaanii qabatanii deemanidha. Yeroon kunis waqtii roobaati. isaanis bokkaa keessa dhaabbatanii konkolaataa eeggacha jiru.

Asirratti kan isin argaa jirtan kun weellistoota weelluu Oromooti. Weellistoonnio Oromoo kunis artiistii yookaan weellisaa Aanduu'aalem Gosaa akkasumas weellisaa Taaddalaa Gammachuu, weellisaa Galaanaa Gaaromsaa, weellisaa Shukrii Jamaalii waliin ta'anii kan isaan mul'atan.

Kan mul'atu asiirraa kunimoo firaafiree 'Buqqee' jedhamuudhaan beekama. Buqqee jedhamuudhaan kan beekamu gisa nyaataa akka ittoodhaafis kan oolu yoo ta'u, yeroo nyaati aadaa fakkeenyaaf yeroo masqalli gahu hawaasni kan itti fayyadamuu fi yeroo sana baay'inaan beekama jechuudha.

Asirrat kan mul'atu kun loogoo alaabaa oromiyaati. Alaabaa oromiyaa kana gidduu isaatti odaatu mul'ata. Akkasumas paartiilee siyaasaa keessaa ODP dha. Gama kanaan immoo paartii dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo kan bakka bu'u ODP jechuudhaan kan mul'atudha.

Asirratti kan mul'atu kun , mucaa kanadha . Mucaan kunis konkolaataa bukkee dhaabbataa yookiinis konkolaataa cina dhaabbachaa jiraa. Konkolaataa kana cina dhaabbatee gommaa ofii isaatiifis illee qopheessee kan oofaa jirudha. Inni immoo akkuma kana illee konkolaataawwan kana biratti mi'oota garaagaraa fidee tajaajila ofii isaa gaggeessu fakkaata.

Asirratti kan mul'atu kun, alaabaadha. Alaabaan kunis faajjii bareedaa ta'e, kan urjii fakkaatu kan mul'atudha. Alaabichi bifa waaqaa kan fakkaatudha jechuudha. Magariisummaas illee kan of keessaa qabu naannoo isaa fakkeenyaaf gamoo ijaarsaa bukkeetti kan argamudha.

Kun immoo dirree kubbaa miilaati. Daawwattoota hedduun faayamee kan mul'atudha. Dirree kana irratti dirree ganaa taphattoonni kubbaa miilaa booda seenuu, baayyee kan namatti toluu fi iddoo hawwataadha akkasuma kana illee bakka atileetonni fiigicha isaanii dorgomtoonni atileetiksoota garaagaraa irratti mul'atanii dorgoman ni qabaa, bakki dorgommiiwwan garaagaraa hawaasnis illee achi keessatti bareedee kan mul'atudha.

Kan asirratti mul'atu kun, dhugaatii lallaafaa jedhama. Dhugaatiin lallaafaa Kun yeroo baayyee yeroo bashannanaa fi mannoota hoteelota garaagaraa kan namni dhuguu fi kan adda ta'e yeroo bashannanaa isaatti kan namni fayyadamuudha jechuudha.

Asirratti kan argaa jirru kuni ammo naannoo gaarreewwan akka bareedooti. Gaarreewwan egaa sulula jalaa ni qabaatu. Jala isaatti bosonni akkasuma egaa lafti wal cacaalaan ni jira. Hawaasni jala dhaabbatanii bifa daawwannaatin naannoo sanatti kan argaman ni fakkaata.

Wanti asirratti mul'atu kun barjaa rarra'ee kanarratti mul'atu naannoo caffee araaraatti mana qorichaa kan raabsaa qorichaati jechuudha asii qoricha bitachuudhaan kan itti fayyadamanidha jechuudha. Naannoo caffee araaraa yookaan kiiloo 6 jedhamuudhaan kan beekamutti.

Asirratti kan argaa jirtan kun kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate, aadde Adaanech Abeebee fi akkasumas geggeessaa amantii kan ta'an wajjin yeroo isaan itti af-gaaffii godhanii waliin ta'aa jiranii dha jechuu dha. Isaan kunillee waliinii jechuu dha.

Asirratti kan argitan kuni kophee dhaa. Kopheen kunii kophee diimaa dhaa. Akkasumas illee dudduubi isaa gurraacha'ee kan jiru kopheewwan dhiironni yeroo baay'ee uffatanii dha. Kopheen kunis cimaa fi jabaa kan ta'ee dhaa. Akkuma kanallee waqtiilee jiran keessaa waqtii bonaa baay'ee kan nama gargaaranii dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dhugaatii alkoolii yammuu ta'u; namoonni nyaata garaa garii erga nyaatanii kan dhuganii fi of gammachiisuuf kan dhugaanii dha.

Asirratti kan mul'atu immoo kitaabadha. Kitaabni Kun dhidhiibbaa caba dabale jedhee barreeffame, mata dureen isaa barreessaan kitaaba kanaas Lalisaa Indiriis Adamidha. Kitaabni Kun seenaa fi aadaa, duudhaa waantota garaagaraa kan ibsudha akkasumas illee barreessaan isaa nama jabaa Lalisaa Indiriis jedhama.

Asirratti kan mul'atan kunii aadaa uummata oromoo booranaaatiin kan faayaman akkasumasillee aadde Lalisee Dhugaa nama jedhamtufaatu keessa jiraa. Nama beekkatuu oromoo akkasumasi turizimii oromoo nama beekkamatuu akkasumasillee misturizimii keessaa nama guddoodha isheen.

Asirratti kan mul'atu doonidha. Dooniin kunis bishaanirra kan adeemu yemmuu ta'u, dooniin kun egaa wantoota gara garaa kanneen akka konkolaataa, mi'awwa biyya bakkeeti gara biyya keessaa gara biyya alaatti kan inni baatee wantoota garaagaraa deemudha. Egaa hawaasa keenyas bifa kanaan kan tajaajiludha jechuudha.

Kunimmoo qodaa dhugaatii alkoolii gara garaati. Dhugaatiin as keessa jiru kun namoonni kallattii gara garaatiin kan isaan dhuganidha. Qodaan dhugaatii kun biyya keenya keessattis maqaa gara garaa qaba. Afaan Oromoo tiin kan waalta'ee maqaan isaa beekamr hin jiru, qodaa dhugaadhuma jedhama.

Asirratti kan mul'atu kuni kitaaba dha. Kitaabni kunisi kuusaa walaloo ti. Kuusaan walaloo kun 'Gola Iccitii' kan jedhamu barreessaan isaa Boonaa Gammachuu Irreensoo kan jedhamudha. Kitaabota kanarraa egaa seenaa, aadaa, duudhaa ,walaloo bifa namni ittiin dhiyeessuudhaan kan inni qopheessee dhiyeessee dha jechuu dha.

Barjaa kanarratti kan barreeffamee jiru kuni goda hambaa saboota Itoophiyaati. Goda hambaa kana keessaa wantoota seenaa goda hambaa uummata Itoophiyaa kan agarsiisudha. Itoophiyaa keessa egaa seenaa adda addaatu jira. Namoonni biyya keessaa biyya alaa iddoo gara garaa keessaa dhufanii daawwatu.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dibata mataati. Kunis guddinaa fi fayyina rifeensaa kan fayyaduu dha.